gallanni mini hoowera waalchira qaaqu shiimu qaaqqi waalchoho ofolle hereenna waalchu cufamenna gallanni mine agare heere qaaqqu waalchoho noota xawissanno misile

Quchumu giddo tootta yinannihunna bajaajete harunsite lekkate haranno manni woyi igirenyu doogo tayise sa"anna leellishshanno misile.

Gallanni woy menoriya betisebi maate gamba yite galtannoha ikkanna waalchisi woy hoowesi cufante heedheenna leellishshanno misileeti

haaru garinni mine minnanna woyi ijaarranna leellishshanno base ikkitanna qooxeessisera maabiraatete hayile hattono babbaxitinoti wayi du'namanno doogga loonsooniti fessaashe.

Amma'note base giddo madirake qixxaabbeenna babbaxxitino ofollinanni base qinaabbeenna loonse biifinsoonni amma'note base

Baadiyyete ollira kaanseenna fultinotanna jajjabba horote iillitino leemmu muro ikkitanna kiirose haammata ikkitino leemmi noota leellishshanno misileeti.

Mini ceattora horonsi'nanni saadate sircho hattono saadate ceano labbanno.

Sidaamu dagoomu qoqowu mootimma gashaanchi peresidaantichu kallaa desti ledamohu rosu minni rosanoranna rosu minni rosaanote maatera daye da'atanna leelishano.

aletta cuukkote quchumira salaami yinanni hotelera waalchoho babbaxxino lamu goommi xexxerrisu uurrite heedheenna leellishshanno misile

Lekkate kaase godo'le hannafora amanyoote fansiisate qoqowu spoortetenna woga tourismete borro minni sooreeyenna hattono hajo la'anonsa bissa amanyoote spoorteeha fannate aanna fefattanni heedhanna nootta xawissano misilleeti.

Itophiyu xaphoomu ministerichi dokiteri Abiyyi Ahimedihu jajjabba pirojekitubbu maasiisannanna towaanyo assanna leellishshanno hawaasi quchumi misile.

babbaxxitinno haqqenna haanju harumi latishshi biifino qoxeessa mannunna wosinna daa"ato assitanna babbaxxitino ganagalatote base leellishshano

Babbaxxitino baadiyyete qooxeessira fultannonna laaltanno laalo giddo mitte ikkitinoti gora dana duu'mite le'e itatenna horote iillite heedheenna kaayinsoonnise misilete xawishsha.

Mini uduunni giddo mitto ikkinohu gonxanni daallasi woyim mitteeenni ledo loonsoonnita uurrinshshu saaxine.

Babbaxxino biinfillu uduunni angate cuuicho, qalawate, saate hattono babbaxitino safeeda labbanno hirranni woyim daddallanni base.

Kolishu wayi akawaawi dinberera oromiyana Ariana sidaamu qoqqowo baddanoha shaafeeta iima nooha ityophiu bandera woy sindeqalamana sidaamu bander nooha leelishano, worooni tirafikete jaddo garigaritanori no

Budu sagale mini waalchi aana sidaamu muuziiqaanchi ikkinohunna mitte wedellite waalchoho ka'inota footote misile.

Sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma budunna ispoortete turiizimete borro mini sooreessa ikkinohu kalaa Agenyo Jagohu Fichee cambalaallate dondeemmo yitannota uddano woyim tisherte haare sidaama bunu ispponsere assinota leellishanno misile.

Babbaxxino owaante uuyinanni seennunna labballu lekkate caamma hirranni uduunne hirranniwa daddalu mine.

Mini saada giddo mitto ikkino gereewo yaamamanno. tini misilete aana noori mitte jawa gerechonna lame gerechote qaaqquulle woyi wilii'lese.

giwirinnu laalo giddo babbaxxitino horo afirinohu xaaxanchu shaani woyi shaani kaashsho leellishshanno misile hala'laduyii..

Hayyoole rosu pirojetekite hoowe, hoowera waalchoho e'nanni xulcho xawissanno misileeti

Meyaa beetto aja wedellitte uddidhanno faashinete uduunne daddallanni woyimi hirranni base

Hodhishshu agalgiloote aannori giddo mitto ikkeyoohu haricho..

Firaafirete woyimi gobba le'ino sagale giddo mitte ikiktonata zayitoonete laalo leellishshanno zayitoonete laalo illete la"ate baxissanno

Sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma jireenyu paarte sinu borro mini tantanote handasri soreessa ikkinoha kalaa ashenaafi eliyaasiha.

Tenne daddallu basera babbaxitino daddallu uduune hiranni lawishaho firaashe, qaaquullu uduune, mayate uduune, minni uduune, magaarajubbanna hattono wole babbaxitino minnira ikkittano mayatenna minni uduune hiranni base.

Duubbu saada giddo danase kuulaame ikkitinota goowu alese kolishsho godowanna badhiido duume ikkitino ce"icho.

Gonxanni daallasi aana daallasaho iimaanni woy umoonni wodhinanniti barko lame heedheenna qooxxeessisera ayyere bikilete hooltannoti ayyerete rifreshineeti

Babbaxxitinno horo uyitanno laalo awukaato, muuze hattono sirchonsa duucha ikkitino muuzete sircho gamba assine hirranni woyi owaante uyinanni base.

Yeti neberki xaphoomu daddalu harinsha harissano uurinsha egenshishise xawisha assittanonna qoxxeesisera babbaxitino bajaaja uuritenna mili'mo assitanni nootta leellishano, walichu cufame no

mayi beetto babbaxitino horora horonsidhanno mini uduunnichi giddo mitte ikkitino worime.

Kameelu doogo aana qiqqishammaniwa woyi kurve ikkino bayiicho ispaaltete doogo woyimi kolishsho doogo xawissanno misileeti

Amma'note manyoote harinsanna, mannu babbaxitino amma'no fajjitanno garinni millisanna leellishshanno misileeti ikkitanno.

Shaafeettanke yittano kiirote maxaaffa leelishanna kiirote maxxafi aanna shaafeettate misille halla'ladunni kayinsoonniti leelittano.

ooso godo'litanna leellishshannota manaado istadeeme woyi godo'lete base.

pirotistaanteete yinanni amma'note uurrinshara mannu amma'note harinsho harisanni babbaxxitino manfase giddo heere maganonsa ayiirrisirannanna guwisiranna leelishshanno misile

Tini misile leellishshannohu aletta cuukkote quchumi giddo heeshshote caabbichi beetekiristaane woyi haamaanootu mine leellishshanno misileeti.

Daddalu basera bunu mine bunna xorshinoonniha gamba yite maatte woyi jaalla agganna leelishano wonbarete woyi kursete woroonni labballu ooso wedeli lekka leeltano.

Kalaa xiraatu beyyenehunna itiyophiyu indastirete koorporeeshine daayiirekiteruchi birru tulluhu loosu toyaanyo assinota leellishshanno misileeti

qaaqquullu rosu mine woyim balaxote rosi mine yinanni rosi minira waalchoho rosaanote beetesewe ikkitnoti woyi maate sa'anna leellishshanno misile.